Aba n'abaana b'eishomero boona bari omu dirisa, kandi boona bashemereirwe bariho obumwenyo. Abamwe bajwaire yunifoomu abandi tibajwaire zaayunifoomu. Abamwe bajwaire esaati za orengi, abandi baine esaati ezirimu ebibara bya reedi. Kwonka, baingi aharibo bajwaire yunifoomu.

Ezi n'enyamaishwa eziri omu kishaka Kandi omu kishaka omu harimu enyamaishwa nyingi Kandi harimu nana emiti harimu nana ebinyatsi Kandi hariyo nihajwa nana akashana nobwire bw'omwihangwe

Haruho abantu aha bari omubwato Kandi obwato obu buri omunyanja buriyo nibugyenda barekura ekitimba, ekitimba eki nikikwata eby'enyanja nikishoha eby'enyanja nahabwekyo bariyo nibashoha bariyo nibanaga ekitimba kuza kushoha eby'enyanja.

Nindeeba enju ney'okukoreramu eine emiryango ena, omuryango ogw'okubanza guri ebijwaro, ogwazaaho gwine banka hariho mobile money kandi omuryango omumaisho gwetaire gye gusimentigire enju omu compoundi kandi hariho na n'omuti gumwe omumaisho aho, hariho na n'amawaaya ga amashanyarazi ahaiguru y'enju.

Nindeeba abantu nibaingi Hanu aha mwaro Kandi boona bari ah'amaizi hariho abari omu maizi hariho nabari aha rubaju rw'amaizi hijwireho omushenyi Kandi abantu bariho Kandi omugongo harimu amabare mingi Kandi hariho n'enyanja.

Enyamaishwa ziriyo nizitambura ziri omurangi ya butawuni Kandi ziriyo nizitambura omu mwanya ogwomire obunyatsi bwomire Kandi n'ebiti byomire

Eki n'ekimuri Kandi ekimuri eki kiri omu rangi ya kurimu ekimuri eki kyatekamwaho enjoki Kandi enjoki egi eyine obwoya Kandi eine nana amapapa, eriho eyemereire n'obwire bw'ehangwe

Hanuya nomu town Kandi omu town omu harumu ebizimbe , ebizimbe ebi nebyakanyina Kandi bitirwe amarangi gatarikushushana harumu n'emiti ahagati yebizimbe harumu namamotoka Kandi yetawuni harabireho oruguuto . Oruguuto orwe nirurabwamu amamotoka hamwe n'abantu Kandi n'omwihangwe hariyo nihajwa nakashana omubicweka bimwe na bimwe .

Omuntu ariyo nanaaba engaro kandi ariyo nanaabira aha katapu n'abantu babiiri boona bariyo nibanabira aha katapu kandi ow'okubanza ajwaire n'eshaaha aha mukono kandi n'obwire bw'ihangwe kandi ariyo nayota akashana.

Eki nebimotoka bibiri Kandi ekimotoka ekirikuranzya kuriya ekya buru kyakyegwire ekyenkuuto Kandi bariyo nibakitwara bakihamu omu motoka Kandi omushaija ojwaire ebya buraaka ayemereire aha rubaju rwabyo nabireeba

Hanu nomu katare Kandi omu katare omu harimu abantu by'emiringo mingi na munonga abashaija nabakazi Kandi harimu ebitakuri muhogo byona nibibisi Kandi abantu abarikuzayo nibashutama bategyereza kuhitsya babigura Kandi hariyo nihajwa omushana bateekaho entundubaare

Hanuya hariho oruguuto, oruguuto orwe n'orwa maramu tiruri koraasi, kandi rurabire ahagati y'emiti, emiti egyo erushwekire neeretamu ekibunda. Omu mbaju, orubaju n'orubaju hoona hariho emiti kandi ekuzire. Ahansi y'emiti aho hoona hariho obunyaasi, kandi obunyaasi obwo niburungi. Hariyo nihajwa akashana kandi n'obwire bw'omu ihangwe.

Ego n'enyanja kandi enyanza eriho ebingoozi ebingoozi nibingi kandi hariho nihaija nkakasana ahakuba hariho ekyererezi ekyererezi ekyo kyareeta erangi zitarikushushana omu bicu kandi kyareetera n'amaizi kureebeka gari omu rangi endiijo

Nindeebaho omukazi haine ebi ateekire aha karaaya Kandi aineho nesafuriya ibiri erimu ebyokurya ebi yahisize hariho nana endiijo esafuriya empango eine enziro enyuma kandi erimu ebireere bingi byebishandiko aharubaju hariho ebitookye omukazi ogu ainami Kandi ariyo nareeba nobwiire bwihangwe Kandi hariho nana omushana Kandi aharubaju hariho nabandi bantu nabo omwe nareeba kunu omwe ajwaire esaati ya hwayiti nempare ya buraka

Hanu hariho enyanja kandi ahagati y'enyanza hariho eryato ahaiguru omwiguru hariyo ebicu ebya buru kandi ebicu ebi byareebeka omu maizi Kandi omu maizi amaizi gahinduka ahabwa ebicu

Nindeeba ebintu ebi, ebintu ebi nebi barikukoresa omu kweshongora Kandi biri kunuuya Kandi n'ahakisika nindebaho ebishushani by'abakazi , abakazi abo abamwe bajwire busha Kandi omwanya ogu nigurebeka gye gutererize gye.

Egi n'empundu eshutami omu kiti Kandi teshutamire kyonka eriyo nereeba yakwatiriza ahakiti ahaiguru Kandi aheshutami tihariho mababi kwonka ekiti ekyo kyine amababi makye Kandi hariyo nihajwa akasana nobwire bwomwihangwe

Egi n'ekanisa kandi ekanisa egi eineho rangi ya yero. Omumaisho gaayo hariyo n'omuti. Omuti ogwo n'ogw'erangi ya kinyaasi kandi ahaiguru y'ekanisa hariyo omusharaba. Ekanisa egi ni mpango eineho n'eminaara ebiri.

Aba nabazani bomupiira Kandi abazani b'omipiira aba nabakiri bato nabemyaka yobuto kwonka bine orukubahwera arukubegyesa nimukuru ajwire ebya black boona bari aho betekatekire kuza kuzana bajwire na uniform z'emizano namunonga emizano eyokuzana omupira.

Omukazi ogu ayemereire aha ruguuto aine ebitookye bye kandi ebitookye bye ebyo n'eby'enkota kandi ariyo naabiguza. Ayekomire akatengye omu mutwe ka buru kandi ajwaire na gomesi. Kandi aha rubaju hariho emidaara nibaguza enyaanya nibaguza obutunguru kandi naho hariho abashaija abashutamiho barikuguza ebintu nibyo bimwe ebibisi.

Aba nabantu babiri omwe n'omwojo ondiijo n'omwishiki omwojo ayemereire ajwaire empare ya hwayiti nana esweeta ya rwedi Kandi omwishiki ashutami ariyo nanywera amaizi ahakidomora bashutami omu musiri Kandi hariyo nihajwa nomushana

Obuju obu nibureebeka gye kandi buri omu mwanya murungi bushakaize obunyatsi kandi akaju akokubanza kateire erangi ya burawuni Kandi ahamuryango gwako hariho ekyoma ekirikuraza omuriro kateireho nebishushani byemiringo etarikushushana kompawundi eboneire nereebeka gye Kandi hariho nana omushana

Omukazi ogu ariyo naguza ebitookye Kandi ayemereire aha muhanda ayekomire ekitambaara omu mutwe ekya buru ajwaire na Gomesi Kandi nseeri aha rubaju rwe hariho nana ogundi omudaara nibaguza enyanya nana obutunguru hariho nana abantu abashaija bashatu omwe aharibo ariyo naagyenda hariho nana abaana bemereireho omwe ayemereire aharu baju rw'akagaari akari enyuma

Empundu egi eri omu kishaka, eshutamiyo kandi eriyo neranzya. Eri ahansi y'ekiti, kandi ebiti ebyerimu biine amababi makye kandi biine n'erangi ya kinyaasi kandi ahu eshutami hariho amababi ahansi kwonka amababi agu eshutamiho go goomire kandi hariyo nihajwa akashana.

Hanuya nomwihangwe Kandi hariyo nabantu bariyo nibatambura Kandi hariho n'amaju gakanyina gari aha rubaju rw'omuhanda ningashi omu tauni omu Kandi harimu nana emiti harimu na ebintu bingi biri omu muhanda birimu nibitambura

Hanuya Naha steegi yaboda Kandi enyuma yaabo hariho amaju gamaduuka amaju aga nimakye kwonka nigakora ahamobile money nibakoreraho mobile money Kandi hariho nabantu abashutami Aho bashutami nkahakisiminti kiri ahansi yekikondo hariho nana emotooka eryaho omumaisho nayo eparkingire bari ahansi yomuti

Aka nakatare nomu katare Kandi omukazi ogu naguza ebintu bingi enyanya hariho n'obutunguru hariho ebintu bingi buzima eshaaha egi ariyo aine ebi arikwozya nabiteeka ahakasuwani Kandi ariyo nareeba seeri tarikureeba ebyariyo naayozya

Ezi ni ovakedo ibiri, zoona ziri omu rangi ya kinyaasi, ahi ziri ahi baziteire nihairagura kandi ziriyo niziteerwa ekyererezi eshaaha egi.

Nindeeba ekimuri kiri omurangi ya Yelo kandi ahagati yaakyo hariho erangi eya buraka Kandi nomwanya ogu kirimu buzima nigwiragura nikireebeka kiri omwitaka kiri ahakiti kyakyo